Noba yaga la a wa laŋ taa. Ba su la kooturi ka dɔɔ kaŋa naŋ su bonsɔglɔ a hɔgle zupilpelaa, o toore la o nuuri sɔgese peɛle, ka pɔge kaŋ naŋ zeŋ dakogi zu ba mine naŋ zeŋ a sãã o nimie ka dɔɔ kaŋ gbi o nimitɔɔreŋ kyɛ nyɔge o nu poɔ, ka kuuni daga a biŋ ba nimitɔɔreŋ.

Pɔge la a zeŋ a mola laare ka bibiiri bayi a zeŋ k'a kaŋa a pɛgele solapanɛl, a bie kaŋa arɛɛ la a de o nuuri toŋ o kɔɛ kyɛ gbolɔ kaara sazu, kaayaa meŋ deɛle la miri zu, ka walansi a biŋ ba nimitɔɔreŋ.

Mui ne bɛŋɛ la be laa poɔ, bɔɔdeɛ be be la, gyɛnlee meŋ be be la, taaleɛ meŋ be be la, ka vaare naŋ e giriŋ lɛ meŋ be be la, ka zɛneɛma be be, ka zɛtage a dɔgle a zu poɔ.

Noba yaga la be die poɔ, a die poɔ waa la kpoŋ ba zaa gbie la ka ba mine hɔɔle nyɔbogi-woore ka bamine meŋ a vɔgle zupile peɛle ka fan biŋ la ba nimitɔɔreŋ.

Dͻͻ ane pͻge ane bibiiri bata la be a kyԑ. A pͻge ne a bie kaŋa zukͻmͻ naŋ waa vԑrԑԑvԑrԑԑ ŋmorͻ la laare, ka a dͻͻ yele yԑlԑ korͻ a bie kaŋ.

Noba bata la be a kyɛ. Ba zaa bata vɔgele la kpogili naŋ e peɛle. Ka, bayi nyɔge kuruu a taa, ka kaŋ a are a kaara ba. Ba taa toore la kaayarɛɛ.

Bontanne la tɔŋ kɔŋkoɔlɛɛ ka nembayi a bebe ka kaŋ are a bontanne kpakyagaŋ ka polo-wogiri-wogiri are a waa nyɛ fama ka tanne a be a zie.

pɔge la zeŋ dakogi zuŋ a kyɛ pɛgele solee a ŋmaara boma kyɛ dogele kãã keripooti zuŋ ka bootiri ane kenteŋ a ŋmaa gyili o. Kyɛ ka fooni ane kapo naŋ e giriiŋ dɔgele daŋkyini zu.

Lɔɛ anaare are la lɔɛ kãã emaa zie, ka dɔbɔ bayi a ennɛ a kãã a lɔɛ poɔ, teɛ are la a lɔɔre kãã emaa zie puoriŋ.

Baa kõͻ la gaŋ, ka bibiiri banaare a de bogitiri kpԑ are a kõͻ poͻ kyԑ ͻnnͻ a kõͻ. Kaŋa su la kootu naŋ e buluu ka kaŋ meŋ su kparoo naŋ e dͻre, kaŋa meŋ vͻgelԑԑ zupili.